nyɔnu aɖe le ɖeviaɖe sike kpɔ afɔku la ɖe asi hele avifam moto aɖe mu le anyigbã le.egbɔ ŋutsu bubu kɔ kaƒomɔ le fotoɖem nyɔnu si la avifam

Amidzraƒe aɖe si ŋutsu aɖe le mɔdzi vayina, nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe lɔ ʋu mɔto, nyɔnu ɖeka le bagi kple aŋe yibɔ ɖe asi, lɔri amadede gbemumu kple fitaa hã le afima.

Amewo kple wo viwo ŋu tso teƒe aɖe yina teƒe bubu kple woƒe nunɔmesiwo. Ɖewo kpla woƒe nunɔmesiwo ɖe dzime eye ɖewo wolé wo tɔwo ɖe asi heyina.

Nyɔnu eve ŋutsu ɖeka siwo le dɔ wɔm le seƒoƒo aɖewo ŋu. nyɔnu eve do awu amadede gbemumu. Nyɔnu ɖeka hã ƒe afɔkpa nye yibɔ.

Ŋutsu aɖe si titre ɖe nyaheɖaka vi me le ʋɔnuɖrɔƒe eye ʋɔnuɖrɔla aɖewo hã nɔ anyi ɖe teƒe ma, kpovitɔ aɖe hã tsitre ɖe eƒe axadzi.

Nyɔnu aɖe si do asiwui amadede gbemumu kple viawo le abɔwo me. Seƒoƒo ha ƒomevi vovovowo le wo gbɔ. Wo le seƒoƒoawo gbɔ dzram ɖo.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe ati aɖe te. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia. Ɖewo le awu yibɔ me eye ɖewo le awu amadede vovovo bubuwo me. Ɖewo le tsitrenu eye ɖewo hã nɔ anyi ke ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe si le avi fam la ƒe akɔme le akɔ fam nɛ. Aɖaka aɖe hã le wo ŋkume.

Tugbdze aɖe si tsitre eye woɖiɔ fiakuku nɛ. Ekɔ asi ɖeka dzi ye ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe eƒe megbe dome le miki ɖe nu.

Ame ƒoƒoƒo aɖewo le ati aɖe te, nyɔnu kple ŋutsuwo. ŋutsu aɖe dzeklo ɖe nyɔnu aɖe si le avi fam la ƒe akɔme le akɔ fam nɛ, aɖaka aɖe hã le woƒe akɔme

Ɖevi adre aɖe siow nɔ anyi ɖe antrɔe dzi. Kotoku le anyigba le wo gbɔ. Galɔn amadede yibɔ aɖe hã le anyigba le afi ma.

Ŋutsu etɔ̃ aɖe siwo le tsitre. Eve lé gakpo aɖe ɖe asi woame etɔ̃ la katã ɖɔi kuku fitaa eye ame eve siwo lé gakpo la do asiwui ɖe asi.

ŋutsu adre aɖewo le xɔ aɖe táme, ame eve bɔbɔ ame eve le tsitrenu ame eve nɔanyi ɖe xɔa tá eye ameɖeka hã dɔ gɔdɔe abe ɖewo le naɖe kɔm le anyigbã ene

Eŋu woame eve aɖewo do go hekpɔ afɔku. Eŋu ɖeka si ƒe amadede nye dzɛ̃ ƒe ŋkume gbãa eye ŋu ɖeka si ƒe amadede nye fita hã ƒe axame gbãa.

ŋuwo fia eye xɔ aɖewo hã fia ye adzudzɔ le tutum le afia ɖewo ye ŋu aɖo to mɔ ƒo me va yina, ami dzraƒe ha le emɔ ƒe akpa kemɛ, eye ame aɖewo le ŋugbome tsom